Map je hollata keri lesɗe ɗuniyaru. Woɗi wakkere leɗɗi, woɗi wakkere nɗiyam. Ɓeɗo ɗiɗa ɗum ngam ɓe anɗa lawol ha ɓe yahata, ɓe wakkere ɗuniyaru fere-fere.

Debbo do fauni born luumse lecin bodeje, o wati sarka gol ha dande mako. roɓe ɗo wata ɗum ngam faune.

Nƴebbam wujago ɗam roɓe dam ɗo ha palel daneyel dam ndiyam-ndiyam ɗam ɗo wali ha dou dar duma.

Agogo jungo be ɗo habba ɗum ngam faune. Be ɗo habba ɗum ngam larugo wakkati.